Tumtumdiba n ʒabi mashina gbuniŋɔ. mashini maa n nyɛ greeda ka sokama nyɛzaɣi ʒɛɛ. ka kuriti n nyɛ di koba nima. tum taba ayi ʒaya ka yinɔgbubi ni che baŋa ka yinɔ mi kundi nyuuni di puuni

Duu n dihi naɣachiinsi zaya duu maa dikpina nyɛla zaɣa piɛla bɛ zali binwaɣinli ka tam tam filaawaasi di zuɣu n ti pahi luɣu luɣu nima ni kundu nima kuɣu nyɛla din ʒi duu ŋɔ ni ka dufeya ayi pa di zuɣu yini nyɛla zaɣa vakahali ka yini nyɛ zaɣa piɛlli ka vari vari gabi dinni.

Salin gbiriba n laɣim ʒɛya ŋɔ bɛ zaa nyɛla ban pili zipilti ka ye liiga ka bɛ ningbin kama nyɛ zaɣa sabla doo n ʒɛya la ka ye suturi piɛla ka o ningbin kom nyɛ zaɣa sabinli.

Salo pam n-ʒeya ŋɔ bɛ pam nyɛla ŋun ye sitiri piɛla ni jinjam piɛla linjin so n-gariti palli ŋɔ zuɣu ŋɔ ka pili zipili ʒee ka niŋ nye'pɔbirigu zaɣ'piɛlli ka gbubi marafa o nuu ni ka o ningbunkom nyɛ zaɣ'sabinli.

Palli m-bɔŋɔ loranima nyɛla din garita yaɣili polo tingbani nyɛla din doya ka di kama nyɛ zaɣ'vakahili ka palli luɣa booi zaɣ'dozim ti pahi zaɣ'sabila loori maa zaɣ'ʒɛhi beni zaɣ'nuɣuso ni zaɣ'dozim.

Salo pam nyɛla ban laɣim palli zuɣu palli kama nyɛla zaɣ'sabinli yili waɣila kamani jirambiisanima ʒe di nyaansi ka bɛ gbubi.

Palli n-doya ŋɔ loori piɛlli n-doli li chani ŋɔ ka di kɔbanima nyɛ zaɣ'sabila dukpuni jila n-ʒeya ŋɔ ka kuriti din nyɛ zaɣ'sabila doya nti pahi kɔɣa do palli maa nangban'gburiŋ.

Palli n garila loori nima nyɛla din tihi tipahi yili woɣala yili viɛla n ʒia ŋɔ kuri waɣinli nyɛla din biɛni n ti pahi tirafiki din kala nyɛ zaɣa sabinli.

Palli gari ŋɔ tihi ni mɔri nyɛ din ko n-gili li loorinima nyɛ din be paaki ŋɔ puuni nti pahi matuka yiɣirigu ŋun nyɛ zaɣ'sabinli n-ʒeya ŋɔ loori ʒɛhi beni nti pahi loori piɛla ka nyɛ bin be paaki karili ŋɔ ni.

Dabba ayi nti pahi paɣa n-la ka niŋ suhu'piɛlli ŋɔ bɛ nyɛla ban be duu ka di dukpuni nyɛ zaɣ'piɛlli do'so ŋun ʒiya ŋɔ nyɛla ŋun ʒi jilima kuɣu zuɣu ka ye sutura ka di zuɣusaa nyɛ zaɣ'piɛlli ka di gbunni nyɛ zaɣ'sabinli ka o ningbunkom nyɛ zaɣ'sabinli.

Namda nim n dihi machiinsi ŋɔ n ti pahi tana gba n dihi nachiinsi ʒɛya namda nim maa mali kama viɛla pam kama zaɣ dozim zaɣ vakaɣali ti pahi zaɣ piɛla zaaha ni din gba lahi nyɛ zaɣ tankpaɣu ka shɛŋa lahi bɛ roba puuni ka nyɛ zaɣ dozim

Tuuntumdiba n-ʒe bɛ tuma maʒinanima gbuni ŋɔ bɛ ningbunkama nyɛla zaɣ'piɛla shɛba ye zaɣ'sabila bɛ shɛba ye sitiri nufu ka shɛba ye sitiri ʒɛhi bɛ maʒina ŋɔ nyɛla din nyɛ maʒini din nyɛ zaɣ'dozim ka zaɣ'sabila gabi dini ni.

Gbanʒehi n nyɛ ban zaya ŋɔ kom n do bɛ nyaanga ka tihi ni mori kongili kom maa zaa Gbanʒehi ŋɔ nyɛla ban ʒi binyɛra bɛ zuɣuri ni ninkurigu be bɛ tooni ka ye liiga piɛlli ka zaŋ chinchini gobi o shee ka piri namda sabinli.

Awuraba paɣaba ata nyɛ bini bɛ alaafee bɔbu duu ŋɔ ni yino nyɛla ŋuni gbubi bia dibi bila ŋuni nyɛ bi lɛɣu bi lɛɣu maa niŋgbuŋ kom nyɛla zaɣi piɛlli ka o sitira nyɛ zaɣi piɛlli awuraba paɣa so ŋuni gbubi o ŋɔ ye la sitiri piɛlli.

Salo pam nyɛla ban be loori ŋɔ puuni loori maa kama nyɛla zaɣ'piɛlli salo maa zaa nyɛla gbanʒɛhi bɛ pam sola jinjam sabila Pirinsi ʒe tiŋa n-sɔŋdi ba ni bɛ sheei na niriba ashɛm ʒe dundoli maa ni ka niriba ayi ye neen'ʒɛhi paɣa m-bɔri ni o sheei na.

Salo pam laɣim jintori duu ŋɔ ni ka di tingbani kama nyɛ zaɣ'ʒee bɛ pam nyɛla ban ye sitiri piɛla nti pahi linjimanima ban niŋ noosi makisinima ka dukpuni ʒee ŋmaai zaya ka kala dozim pahi di zuɣu.

Duu din dihi naɣichiinsi ʒeya ŋɔ duu maa zuɣusaa nyɛla zaɣ'piɛlli ka bɔlifunima deei luɣili kam salo nyɛla bin be dundɔŋ'titali ŋɔ ni ka di tingbani nyɛ zaɣ'piɛlli paɣa ʒe nyaaŋa ka gbubi baaji ka piri namda sabinli ka o ningbunkom nyɛ zaɣ'sabinli.

Tuuntumdiba be bɛ tuma ni bɛ nyɛla ban pili zipiliti zipili shɛŋa nyɛ zaɣ'dozim shɛŋa zaɣ'ʒee shɛŋa zaɣ'nuɣuso yino nyɛ ŋun pani ka lihiri tiŋa o sitira nyɛla zaɣ'sabinli ka o jinjam nyɛ zaɣ'tankpaɣu ka o ningbunkom nyɛ zaɣ'sabinli ka tankpaɣu do bɛ luɣa zuɣu nti pahi gireedanima.

Salo pam nyɛla ban tam maɣazini zuɣu ŋɔ maɣazini maa yɛla kuriti di naba yɛla kuriti ka naba maa kanli yɛ diba anii salo maa zaa nyɛla ban yiɛ nɛma ka pili zupiliti ka sh8bi pili ninvuɣi yino n zaya ka yɛ ŋuni yiɛ lingima nima sutira ŋɔ.

Paɣa mini doo n bɛ tabiibi duu ŋɔ puuni duu maa tingbani nyɛla din nyɛ zaɣa tankpaɣu doo ŋun ʒiya ŋɔ nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka kpa ninkpara ka di kama nyɛ zaɣa nuɣusu paɣa ŋun ʒɛya ŋɔ nyɛla ŋun yɛ liiga ka di kama nyɛ zaɣa nuɣusu.

gbanʒehi tipahi gbansabla n ʒɛya ŋɔ bɛ zaa nyɛla ba ye suriti sabila linjin so n ʒi nyaanga ŋɔ ka pili zipil piɛlli ka zaŋ bin sabinli yili o nyingoli ka vari ʒɛya ka di kama nyɛ zaɣa piɛlli n ti pahi tani zaɣa ʒee ni zaɣa dozim tipahi zaɣa zaɣa vakahali.

Gban ʒɛhi n nyɛ ban gindi kaaba ŋɔ kaaba kama nyɛla zaɣi sabinli ka zaɣi dɔzim dozim gabi dini kadi tiŋgbani nyɛ zaɣi piɛli paɣaba ayi nyɛla ban gobi chinchini sabila ka pobi n limsi bɛ nina zaa

Doo ni paɣa n ʒiya ŋɔ. doo maa nyɛla ŋun ye sitira piɛli ka ga agogo zaɣi sabinli. ka ɔkama nyɛ zaɣi sabinli. ka dikpuni shɛli gbuni bini ʒiya nyɛ dikpuni piɛli ka anfɔɔni yili dipuuni ka paɣa maa nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu